Abagira neza bo mw'ishirahamwe ry'abigenga bari bagendeye ishure shingiro riri ku mutumba wa gatare baca basanga utuzu twasugumwe twaho twarunonekaye bagenda babemereye kuzobaha imfashanyo.

Abagabo batatu bari ku kibuga bariko bakina umupira w'amaboko ufise uturongo dusa n'ubururu hamwe n'ibara ry'icatsi gihishiye hakaba hari akikijwe n'inzu hamwe n'igiti.

Utuzuzwa si ugumwe dufise imiryango isa n'umugina n'inkingi zisize ibara ryera ningibururu hamwe hakaba harihuguruye andi na ho hugajwe n'amagufuri.

Tugiheza gukora ikarashishi, twarahuriye hamwe kugira tubashe kuganira, tuvugane ivyerekeye uwo munsi. Ahantu twari turi hari hakikijwe n'imiduga y'ubwoko bwinshi.

Tugiye kwumviriza amanota ya Congera kw'ishure ry'iwabo, twasanze hari igiti kinini gifise amababi asa n'icatsi kibisi twugamyemwo akazuba mu kurindira ko baheza.

Akimana yiga kw' ishure riteyigomwe, isa neza ,bakaba bafise n'ikibuga cagutse hamwe n'amashugwe agikikije n'igiti bisa n'icatsi kibisi.

Kw'ishure wacu twari dufise ibendera rishasha ryari riri hagati y'ikibuga twakenira ko rikaba ryarikikijwe n'amashure twigiramo hamwe n'indi nzu eriko irubakwa.

Hageze mu mwanya wo kuruhuka, abanyeshure barasohoka bava mu mashure, bakaja mu kibuga cagutse, kirimo ibiti bisa n'icatsi kibisi, hamwe n'amabendera atandukanye.

Tukiri mu mashure yisumbuye umwarimu wacu yatwigisha ivyigwa by'ibiharuro yarakunda kwicara imbere yacu kugera dusigurira neza aho yari afise imeza n'intebe yakunda.

Tugiheza gukora ikibazo co mu mwaka w'icenda, twarahuriye hamwe na Butoyi kugira tuganire ivyerekeye ivyigwa tuzokurikirana acambwira ko ashaka gukurikirana ivyo gukora imiduga.